Lantaa zie la, kaa dɔɔ, dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo, kaa bibile are a nɔge o toori, kaa ba bayi meŋ zeŋ ba gbɛɛ zuiŋ, kaa kaŋa meŋ, a go.

pɔge naŋ zeŋ ka waayɛre pare dakogo zuŋ . ka a dɔɔ su kaaya zɔgelɔ. a pare kompeeta o gbɛɛ zuŋ, kyɛ ka bɔtɔ meŋ biŋ.

Mui ane bɛŋɛ, gyɛlee, taaleɛ, gyɛlee, bɔɔdekyeenee ane zeɛre.

Pɔge a zeŋ dakogi zuiŋ. A su kparesɔɔlaa, ko zirii mine a e peɛle, koo pɔnne sɔlee, ka orabare a biŋ a kɔgoo.

Lantaa zie, ka ba tore ba nuuri a pɔge, ka banaare su kpare nuwogiri, ka bayi a more laare. Ka felaaware biŋ a ba nimisogaŋ.

Pɔgeba bayoɔbo naŋ toŋ a tuo selbare, ka a pɔge kaŋa naŋ su kaproŋ a seɛ a wagɛ ka a yi taa, ka apɔge a zɛle a o gbɛre kaŋa.

Dɔɔ naŋ zuuni a su kpare sɔgelaa ka o de o nuuri zaa ayi a nɔge a soola kyɛ ka o puori seŋ kyaare a die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

Noba banuu a are kãã emma zie. Ka lɔɛɛ ayi meŋ araa be. Kaa bibiiri seɛ kur sɔglɔ, kaa pɔɔ kaŋa pɛgele gɔnlɔgɔɔ kyɛ naŋ pɛgle sesosɔglaa. kaa kaŋa meŋ kaaraa sokpoŋ zuŋ.

Lɔɔzagera, a gaŋ sokoɔraa zuŋ, ka nobɔ are a sokoɔraa zuŋ, ka lɔɛ meŋ are a sokpoŋ zuŋ, ka neɛkaŋa yare kpare……

Lantaa zie, ka ba mine are ka ba mine meŋ zeŋ ka ba mine su kaayapeɛle, kyɛ kaa ziiri mine meŋ e sɔgelɔ. Kaa dɔɔ kaŋa a eŋ nɔɔtezeere.